Gangi me bedo pa dano i gani man tye odi lum odi gin adek dak tye di kal malac adida ma kipito lum otwii oromo kabedo weny ento lumme ki jwero tye lapiny tye bene yadi ma odongo maboco lamal ka iter yat acel tye mutaka ma ocung itere

Latin laco ma ocung cunga atii laco man oruko kor cati labade bor dok kor cati man tye ko cati lacere en oruko labo dog bene ma oumo doge wa ki ume weng

Dako ma obino ka wil en omako koc mo i cinge ka bene oruku roc me cing kunn en ocung inyim ka cat i ka cat man tye jami mapol ma kicanogi lamal i bao i kinjami man tye nyig yen me acama macalo wota melon ki naci naci ma en obino ka wilone

Kabedo ma tye godigodi ma godi tye iye lamal kun ki piny i te godi man tye pii malac kabedo mukene tye yadi ma otwii mapol ma tye bunga ki odi ma dano oyubogi me bedo.

Lutino matino, lutino man gugure dok gitye ka winyo lokke mo gin gitye mapol dok gubedo i kom matye lamal makiyubo ki bao jo aryo guteno tikgi atena matye ka para katam matek ka ngat acel tye ka bunyo tye ka neno malo.

Anyira ma gitye ka dok gang kun gin gua ki i kulu gin gua ki ka twomo pii ki jerican ma guyeyo i wigi ka ngat acel tye ka wot ki loro lela ma jerican otweyo i tere.

Lutino co mapol ma gin gitye i dye bar dye bar man tye ma otal ma kamukene tye ngom ki ka mukene tye lum matino tino ma tyeka wot ki lot. Lutino man gitye ka pyem gwec i dye bar dok tye jo mukene i teng bar man ma gitye ka wot ki miyo cwak ki lupyem ngwec man ka bene i teng bar man tye gangi me bedo pa dano ma odine gutii nyal omako tye ka lokke ma brawn.

Dye yo ma okato atir dok dye yo man okato ki i dye tim ka ma kigwoko iye lee kun i teng yo man tye lee mo acel ma kilwongo ni lagwar ma ocung dok i teng yo man bene tye lum ma tino tino ma ka mukene bene oyabo talo ki yadi matino ma tye ka dongo adongoa

Bunga ma kipito iye yadi dok yadi man tye ka dongo marom rom kun yadine kingi tye macok cok idi bunga man tye yo mo ma okato opoko di bunga man atir ma iteng yo man tye odi bati odi me bedo pa dano.

Nyig kic ma yec kome tye mapol dok yec kome tye i dingeye ma ityene weng nyig kic man opye i kom ature ka tye ka cwino moc ature ma en tiyo kede me yubo mo kic atura man bene tye onyak mapol adada dok ature ne tye kanen maleng matye ka meny amenya matye kala matar ma orube aruba ki ma yelo.

Di gudi madit malac di gudi man kiyubu maber dok ki oonyo i iye lamo kun tye mutoka mabol ma tye ka ngwec i iye mutoka pa wegine ki pikipiki i teng gudi man bene tye dano ma tye ka timo biacara me cat matino tino ma mukene gubedo abeda ikom matidi ka gutero amburela mo itere gitye ka timo iye biacara

Lee lagwa gin adek lee man gitye idye tim dok i dye tim man tye lum ma olot mapol adada dok lumme mukene oyabo two matye ka loke mabraun tye bene yadi mukene ma odongo maboco lamal magujanyo.

Latin matidi ma ocung opannne ki duggola ot ka ma en ocung iye-ni tye ma ki guru kumme ka bao ma apada dak iye bene tye kom me bedo ma kany bedo calo tye ot ma guru dano mapol

Gongong acel ma tye icwiny di wi ature gong gong man ti ka ywano moc ature dok ature man tye onyak mapote tye malac ma olwore kun tye ka nen maleng ma mwonya adida ma tye mayello

Wi odur ka onyo yugi ma yugi kionyo iye mapol adada dok yugi mukene oket ata i ngom ka yugi mukene i kicaa gutiya tye dano mogo ma gitye i wi odur man ka coko yugi ma bedo calo gitye lupoya jo ma wigi oballeo.

Ladiu diu mapol ma yec kome tye mapol idyer wiye wa i tyene ladiu diu man opyer icwiny di wi ature katye ka wot cwino moc atura ma en yubo ki mo atura man bene tye malac ma pote tye olwaro i cwiny dyer wiyeni dok tye kanen maleng matye kala makwar.

Mon mapol ma gucung ki mukene gitye gubyelo lutinogi i ngegi mon man gurukke ruk me tekwaro dok cwinygi tye ma yom adada kun gudeyo komgi ki tiko ma kiyubo tye gingut.

Cuk ka cato will cuk man tye dye kal malac adada dok tye dano mapol dok i cuk man tye yat, yat man odongo madit adada ma jange tye dok tye ka miyo tipo botdano.

Ot me ofice me tic ot man tye maleng adada dok kuyubo tye lamal ki kore kiyubo ki maraya ma en woko bene i opic man tye kiketo iye meja me tic nyonyo pa muno me kompiuta ki aturema ki pito wek okel yamo ma ngic.